Ishure ry'intango umwaka wa gatatu rifise inkingi nini cane yubakishijwe isima isigishijwe hasi irangi ry'irabura hejuru irangi ry'umuhondo .Imbere y'iryo shure uduti twiza cane twinshi tureture dufise amababi ateye igomwe.

Akazu ka surwumwe kubakishijwe amatafari aturiye kandi gasakajwe amabati, gafise ibice bibiri bitandukanye, igice kimwe cahariwe igitsina gabo ikindi naco cahariwe igitsina gore.

Ikigo c'amashure yisumbuye asakajwe amabati atukura hasigishijwe, kandi irangi ry'umuhondo ku mpome zitandukanye abanyeshure bariko barinonora imitsi bakoresheje umupira w'amaboko.

Amashure y'intango umwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu, yubakishijwe amatafari aturiye ku ruhande akazu ka sugumwe kahariwe igitsinagore gusa kubakishijwe amatafari aturiye, igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye, ifise inkingi nziza z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu, imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye tw'urucekeri.

Abakobwa bari mu bigero bitandukanye bazindukiye kwinonora imitsi. Bose bambaye udupira tw'amaboko magufi n'amakabutura. Ikibuga ciza cane kirimwo utwatsi dutotahaye two gukiniramwo.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati ashaje rifise hejuru imitambikwa itandukanyi imwe ni y'ibiti iyindi nayo n'iy'ivyuma inkingi z'ibaraza na zonyene n'izivyuma.

K'uruhome rw'inzu yubakishije amatafari aturiye, hagati yumwanya w'itafari n'irindi hasigishijwe isima, inyuma y'urwo ruhome hari ikintu cubatswe n'isima naco nyene cagenewe gushirwamwo imyanda itandukanye.

Abakobwa batandukanye bazindukiye ku kibuga kwinonora imitsi bose bambaye imipira y'amaboko magufi n'udukabutura ibiti vyiza cane biri iruhande y'ikibuga bifise amashami maremare n'utubabi twiza dutotahaye

amashure y'intango umwaka wa gatatu yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha iruhande yayo akazu ka sugumwe kubakiwe igitsinagore gusa

Akazu ka si ugumwe kwubakiwe abagabo bonyene kubakishijwe amatafari aturiye, kandi gafise utwumba dutandukanye abantu bajamwo imbere hasa nabi cane urubobi rwagiye rufata ku mpande zitanduka anye.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye ifise imitambikwa hejuru y'ivyuma, isakajwe amabati mashasha, urugi rwiza cane rw'ivyuma narwo nyene rusigishijwe irangi ritukura.

Akazu ka surwumwe gakoreshwamwo amazi, iyo umuntu ahejeje kwitunganya. Gafise idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana. Uruhome rwako rusigishijwe irangi ry'umuhondo.

Urupapuro rwakozwe mu buhinga butangaje rwategekanirijwe kwifashishwa mu gihe umuntu agiye mu kazu ka sugumwe. Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rifise imitambikwa y'imbaho hamwe n'iyivyuma. Risakajwe amabati ashaje. Rifise kandi inkingi nziza cyane z'ivyuma.

Abantu indwi harimwo batanu bambaye amakabutura, n'abandi babiri bambaye amapantaro, bazindutse kwinonora imitsi bakoresheje umupira w'amaguru, ibiti vyiza cane biteye igomwe, vyakuze bigasagarara, bifise utubabi duto duto cane.

uruzitiro rwubakishijwe ivyuma ibiti bitewe mu buryo bwo gushariza kimwe imbere y'uruzitiro ikindi inyuma bifise amashami maremare afise utubabi duto duto cane dusongoye

inzu nini cane isigishijwe irangi ry'ubururu ku nkingi n'iry'umuhondo hejuru ifise imitambikwa ikoma komeye cyane y'ibyuma kandi isakajwe amabati utuzu twasuguumwe tune dufise imiryango yugaye

Inzu nini cane isigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, kandi isakajwe amabati. Akazu ka surwumwe gafise utwumba tune twugajwe n'inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Imigwi ibiri itandukanye irimwo irakina umupira w'amaboko harimwo umukobwa umwe yambaye agakabutura kagufi gatukura umuhagarikizi w'urukino na we aguma akurikirana neza ko atamugwi ukorera uwundi amakosa.

Inzu nini cane isigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'iryera, ku mpome zayo. Isakajwe amabati afise imigongo minini; kandi ifise imitambikwa y'ivyuma. Urugi runini cane rw'ivyuma rusigishijwe irangi ritukura.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye, inyuma yaryo hari ikintu cubatswe mw'isima, cagenewe gutabwamwo inyanda itandukanye. Impande n'impande uhasanga urubobi rwishi cane.

Abanyeshuri b'abakobwa bari mu rugero rutandukanye, bazindukiye ku kibuga kwinonora imitsi, bose bambaye udupira tw'amaboko magufi hamwe n'amakabutura. Ikibuga ciza cane kirimo utwatsi dutotahaye, hirya hari ibiti birebere vyakuze birasagarara bibereye ijisho.

Ikigo camashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye kigeretswe rimwe ,gifise imirongo minini minini ikikama niyindi imanuka yose isigishijwe irangi ryera ,izuba riraka mugihe ahandi hari agatutu .

ikigo cy'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye afise inzuga ye z'ivyuma n'amadirisha na yonyene na y'ivyuma akarimakeza cyane karimwo utwatsi dutotahaye twatanguye kuzana n'amashugwe

Akazu kasugumwe kubakishijwe amatafari aturiye gasigishijwe irangi ryera impande n'impande, gasakajwe kandi amabati atukura igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu, iryera n'irimeze nk'iryirabura.

akazu kasugumwe gakoreshwamo amazi iyo umuntu ahejege kugakoresha idirisha rinini cyane ry'ibiyo ribonerana ku ruhande umukubuzo utukura wagenewe gukoreshwa muri ako kazu kasugumwe

Amashure y'intango kuva mu mwaka wambere kugeza mu mwaka wa kane ageretse kabiri abanyeshure bariko barakinira mu kibuga c'ishure, bamwe bambaye amapantaro ariko abandi bambaye amakabutura.

ishure ry'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati mashasha rifise hejuru idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana iruhande yaryo akazu kasugumwe kagenewe igitsina gore

Urukino rwatanguye, abarorezi batandukanye bagizwe ahanini n'abana bakiri bato abakobwa b'imiyabaga, imisore imaze kugera mu bigero n'abagabo bakuze bose barahari.

Akazu ka surwumwe kubakiwe abagabo bonyene gafise utwumba dutandukanye kubakishijwe amatafari aturiye umugano w'icatsi kibisi uca hejuru y'utwo twumba uzana amazi akoreshwa mw'isuku ryako.

icyumba cy'ubushakashatsi urubaho runini cyane rwirabura rumanitswe ku ruhome rwanditsweko amajambo atandukanye abagabo babiri bahagaze umwe yifashe neza kandi yambaye n'amarori uwundi na we ahagaze imbere y'iduti ariko arahambira n'imigozi

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye, akabido gatoya karimwo amazi meza yo kunywa, isanamu y'umuntu iteretse mur'icocumba.

Icyumba cy'ubushakashatsi, gifise ahantu ho gukarabira no kwogereza udukoresho dutandukanye. Abagabo bane bambaye udukingira umunwa n'udukingira intoke. Umwe muri bo, afise ibikoresho byo gufata ibipimo by'amaraso.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye. Gifise urugi runini cane rw'iyuma, kandi rwuguruye. Amadirisha manini y'ibiyo bibonerana, afise udukingira amadirisha twubakishijwe ivyuma.

Inzu yubushakashatsi ifise amadirisha meza cane akozwe mu biyo kandi bibonerana abanyeshuri bambaye imyambaro yabo ibaranga bose baricaye kandi bariko barandika umwigisha yambaye itaburiya yera ahagaze imbere yabo ariko arabasomera.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye; inkingi nini cane isigishijwe irangi ryera; amaguru abiri y'umuntu w'umugabo yambaye ipantaro n'ibirato vyirabura.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye, gifise idirisha ryiza cane ry'ibiyo bibonerana igitambara gifuka idirisha naco nyene kirarambuye umugabo yicaye muri ico cumba afise udukoresho imbere yiwe.

inzu y'ubushakashatsi yubakishijwe amatafari aturiye, ifise kandi umurongo ukikama munini usigishijwe irangi ryera n'uwuundi umanuka, utubati tw'ivyuma twubakiwe kubikwamwo ibikoresho bikoreshwa n'ubushakashatsi.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye gifise amadirisha meza cane y'ibiyo ubibonerana udutebe twiza duto duto dukozwe mu biti two kwicarako.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye akabati kanini cane gafise utwumba dutandukanye tubikwamo ibikoresho bikoreshwa mu gikorwa c'ubushakashatsi intebe ntoya cane y'ibiti yo kwicarako.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye, gifise idirisha ryiza cane ry'ibiyo bibonerana. Udutebe duto duto tw'ibiti two kwicarako. Umugabo munini yirabura yambaye umupira w'imbeho na wonyene wirabura.

Amaguru abiri y'umugabo yambaye ipantaro n'ibirato vyirabura, icumba cubakishijwe amatafari aturiye, ifise inkingi isigishijwe irangi ryera ,isaho irambitswe ahantu ku meza.

igihome cy'inzu yubakishijwe amatafari aturiye imigano itandukanye itwara amazi umwe muri yo urera uri hejuru cyane uwundi na wo uramanuka ubangabanganywe n'uyundi munini

Inzu y'ubushakashatsi yubakishijwe amatafari aturiye. Ifise kandi imirongo ikikama n'uyundi umanuka; yose isigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo niryera; Amarido meza cane y'ubururu apfutse amadirisha,

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye, gifise idirisha ryiza cane ry'ibiyo bibonerana, agatambara gapfuka idirisha n'akubururu, akabati keza cane gafise itwumba dutandukanye tubikwamwo ibikoresho bikoreshwa mur'ubwo bushakashatsi.

inzu y'ubushakashatsi ifise amadirisha manini manini cyane y'ibiyo bibonerana kandi ayo madirisha ariko utuyakingira twubakishijwe ibyuma abanyeshuri batandukanye bambaye udukingira umunwa n udukingira intoke umwe muri bo ariko arafata ibipimo vy'amaraso.

uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye rumanitswe ko impapuro zitatu zitandukanye urwa gatatu go ruriko ibicapo vyerekana itembera ry'amaraso mu mubiri w'umuntu hamwe n'ukuntu umutima ukora muri uwo mubiri.

Inzu y'ibitabo bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe. Bimwe nivy'icigwa c'ibiharuro ibindi n'ivy'icigwa c'akahise hamwe n'icongereza. Indobo zibiri zitukura. Akabido gatoya k'umuhondo.

Icumba c'inzu yubakishijwe amatafari aturiye; Ibitabo bibitswe neza cane, ahantu havyo habitegekanirijwe. Bimwe bipangapanzwe hejuru y'ibindi, ibindi navyo biri mu gikarato kimanitswe hejuru y'akabati.

Ububiko bw'ibitabo, bwubakishijwe amatafari aturiye. Ibitabo bitandukanye, birimwo ivy'icongereza, ikinyamazuru, hamwe n'icigwa c'ibiharuro, bibitswe ahantu havyo, habitegekanirijwe.

Ububiko bw'ibitabo bwubakishijwe amatafari aturiye. Ibitabo bitandukanye birimwo ivy'icigwa c'icongereza ,ururimi rw'ikinyamazuru ,icigwa c'ibiharuro ,bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe.

Ububiko bw'ibitabo bwubakishijwe amatafari aturiye ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe bimwe bipangapanzwe hejuru y'ibindi mu gihe ibindi na vyo babikikamitse cimwe impandee ikindi.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe n'amabati mashasha abarimu babiri barinjira umwe yambaye ishati y'amaboko maremare ipantaro yikoboyi.

Icigo c' amashure y'intango, uruzitiro rwiza cane rubakishijwe ivyuma, igicu kirimwo ibara ryera abanyeshure barihanze bose bahagaze inyuma y'urwo ruzitiro.

Icumba c'uwuserukira amashure mato mato isakajwe amabati mashasha gisizwe, kandi iranga ry'umuhondo ku ruhome hejuru hari utudirisha tubiri dutoduto twemerera umuyaga mukeya kwinjira.

Amashure y'intango, umwaka wa gatatu kugeza umwaka wa gatanu. Yubakishijwe amatafari kandi asigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Amadirisha arugaye, ariko urugi ruruguruye. Imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye hamwe n'utwatsi dutoduto cane.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye, ariko asakajwe amabati atandukanye amwe aratukura ayandi na yo ameze nkayirabura, akarima keza cane karimwo utwatsi duto duto dutotahaye.

uruhome runini cane rw'inzu rumanitsweko ikibaho kinini cirabura canditsweko aya majambo avuga ngo kora iyi myimenyerezo umunani bingana icenda guteranya kimwe guteranya indwi bingana icumi guteranya indwi bingana icumi n'indwi

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye. Rumanitsweko ikibaho kinini cane cirabura, canditsweko amajambo atandukanye. Igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ntwarante, umwaka w'ibihumbi bibiri ba mirongo ibiri na gatandatu.

Uruhome rw'inzu rwubakishijwe amatafari aturiye, ruhometsweko ikibaho kinini cane cirabura, canditsweko indome zitandukanye z'ikirundi:g,d,e,f.

icumba c'ishure ry'intango risigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemo n'iryera ku mpome utudirisha duto duto cane hejuru twemerera akayaga gakeya kwinjira akabati gakozwe mu biti gafise utwumba dutandukanye

Amashure y'intango umwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa kane, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati. Inzugi zayo niz'ivyuma, zose zirugaye; uruzitiro runini cane rwubakishijwe ibiti vy'iminyari.

Abanyeshure babiri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'intango bambaye imyambaro yabo ibaranga, bahetsee mu mugongo udusaho duto duto batwaramwo ibikoresho bakoresha kw'ishure.

Amashure y'intango, kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu, yubakishijwe amatafari aturiye, afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma, abanyeshure bakiri bato umwe wese ahetse isaho mu mugongo.

Ishure ry'intango umwaka wa mbere ,ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi risakajwe amabati y'irabura ,rifise hejuru imitambikwa y'ibiti ,intebe ndende z'abanyeshure zipanzwe ku murongo neza cane.

ikigo cy'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha abanyeshure bambaye neza cyane imyambaro y'ishure ibaranga iri mwibara rya kaki ibendera ry'igihugu cy'uburundi rirahungabana imbere y'amashure

Amashure y'intango ,umwaka wa kabiri n'umwaka wa gatatu, yubakishijwe amatafari aturiye, afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma kandi bisigishijwe irangi iritukura, hejuru utudirisha duto duto cane twemerera umuyaga mukeya ku winjira

Ikigo c'amashure y'intango, cubakishijwe amatafari aturiye, kandi gisakajwe amabati. Gifise uruzitiro rwiza cane runini rwubakishijwe ivyuma bisigishijwe irangi ry'ubururu.

Ikigo cy'amashure yisumbuye, cubakishijwe amatafari aturiye kandi gisakajwe amabati mashasha. Gifise inkingi nini cane yubakishijwe isima. Urugi n'amadirisha ni ivyuma kandi vyose bisigishijwe irangi ritukura.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati yirabura igicu ciza kirimwo ibararyera n'iryo ubururu imbuga irimwo umusenyi nutubuye duto duto.

Uruhomerw'ishure ry' intango ryubakishijwe amatafari aturiye. Impapuro zibiri nininini zimanitswe kuri urwo uruhome. Indome zitandukanye z'Ikirundi hamwe n'ibiharuro bitandukanye vyanditswe kuri izo mpapuro.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha inzugi n'amadirisha n'izivyuma kandi vyose bisigishijwe irangi ritukura.

Ishure ry'intango risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, rifise imiryango itatu minini minini n'akandi gatoya gasigishijwe irangi ry'ubururu, igicu ciza cane kirimwo ibara ryera n'irindi ry'ubururu, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Ishure ry'intango yubakishijwe amatafari aturiye, kandi risakajwe amategura ryugajwe n'inzugi nininini z'ivyuma, ariko zishaje imbere yaryo akarima akeza karimwo utwatsi duto duo dutotaha yi.

Icumba c'ishure ry'intango, inzugi zugaye, intebe nyinshi cane z'abanyeshure zikozwe, hejuru mu mbaho ariko hasi zifise amaguru y'ivyuma.

ikigo c'amashure y'intango uruzitiro runini cane rw'ivyuma abana b'abanyeshure bakiri bato cane bahagaze inyuma y'uruzitiro izuba ririko riraka mu mbuga nziza cane.

Ikibaho kinini cyane cyirabura cyanditswe ko ijambo ubukene. Umugabo afise agacamurongo mu ntoke ariko aragerageza gusoma iryo jambo bari cagaguye ubukene.

Inzu nini cane ifise ibisakazo bishaje idirisha ry'ibiti ryugaye urubaho runini cane gwirabura gwanditsweko amajambo atandukanye kandi rufise n'amasanamu atandukanye harimwo intebe y'inyegamo.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma vyose bisigishijwe irangi ry'icatsi kibisi afise kandi inkingi nini nini zubakishijwe isima.

ishure ryintango risigishijwe irangi ryumuhondo ku mpome kandi rifise urugi rw'ivyuma rusigishijwe irangi ryubururu ayandi mashure asakajwe namabati atukura igicu kirimwo ibara ryubururu niryera

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye, hasi gasigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemo n'iryera, gasakajwe amabati ,gafise kandi inzugi z'ibiti zuguruye.

Amashure y'intango, kuva mu mwaka wambere kugeza mu mwana wa gatatu. Yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati. Agizwe n'inkingi nininini cane zubakishijwe isima. Imbuga nziza, irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto. Igicu kirimwo irangi ryera n'iryubururu.

Icumba c'ishure ry'intango; Ikibaho kinini cane cirabura canditsweko amajambo mato mato n'ingwa yera. Intebe n'amameza vyose bikoreshwa n'umunyeshure. Abanyeshure babiri bicaye, umwe ariko arasanzurura ibitabo.

Ibiti vyiza cane birebire bifise amashami n'amababi ateye igomwe, intebe z'abanyeshure zamaze gutondekwa ku mirongo itanu itandukanye, imodoka zibiri ntonto ziri munsi y'ibiti.

inzu isakajwe amabati atukura ifise ibaraza rifashwe n'inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu inzugi n'amadirisha vyose bikozwe mu vyuma kandi navyo nyene bisigishijwe irangi ry'ubururu

ibiro vy'uwuserukira ishure ry'intango bisigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, imeza yiwe isashweko ibitambara bibiri kimwe c'ubururu ikindi c'icatsi k'ibisi, intebe zibiri z'inyegamo zikikuje iyo meza.

Amashure iyi ntango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu yubakishijwe amatafari aturiye afise ibaraza ritoya rifise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Amashuri y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati imbuga nini cane igizwe n'umusenyi n'utuye dutoduto hamwe n'utwatsi dutotahaye igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi ryera a.

inzu isigishijwe amarangi abiri atandukanye hasi irangi ryirabura hejuru naho irangi ry'umuhondo ifise udukingira amadirisha tw'ivyuma igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera

icumba c'ishure ry'intango intebe nziza cane z'abanyeshure zitondetse ku mirongo ine itandukanye, hejuru zikozwe n'imbaho ariko hasi zifise amaguru y'ivyuma.

Ibiro vy'uwuserukira ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye bifise imeza nini cane ikozwe mu biti hamwe n'intebe nziza cane y'inyegamo iri imbere y'iyo meza.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo. Urubaho runini cane rwirabura ruhometswe kuri urwo ruhome rwanditswe ko imperekeranya zitandukanye z'ikirundi nte, bwe.

ikibaho kinini cyane cyirabura cyanditswe ko ijambo ubukene umugabo munini yirabura afise mu ntoke ziwe agacamurongo ariko arasoma iryo jambo yari cyagaguye

Uruhome rw'ishure, ryubakishijwe amatafari aturiye. Kandi rufise umurongo ukikama hejuru, rusigishijwe irangi ryera. Urubaho runini cane rwirabura, ruhometswe kuri uwo ruhome. Rwanditsweko indome zitandukanye, z'iminwe.

amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye yugajwe n'inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu eka mbere asakajwe n'amabati na yo nyene asigishijwe irangi ry'ubururu igicu kirimwo ibaragera nirendi ry'ubururu umurima w'ubitoke iruhande y'ayo mashure

Ishure ry'intango risigishijwe irangi ry'umuhondo. Ifise imiryango mitatu minini y'ivyuma n'uyundi umwe mutoya cane. Ku ruhande hari akadirisha gatoya. Igicu kirimwo amabara yera, ayirabura hamwe n'ayubururu.

Abanyeshure batatu bo mu mashure y'intango bambaye imyambaro yabo ibaranga. Babiri muri ni abahungu kandi bahetse mu mugongo amasaho batwaramwo ibikoresho vyabo kw' ishure.

amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha y'ibiyo bibonerana kandi arugaye abanyeshure babiri b'abakobwa umwe yikoreye ibasi y'ubururu ku mutwe uwundi na we yipfutse umupira w'imbeho mu mutwe yikingira izuba

Impuzu imesuwe yanikiwe ku duti tumeze nk'amashurwe utuzu twa si ugumwe twubakishijwe amatafari aturiye tumwe dufise inzugi z'ibiti zuguruye utundi nta nzugi dufise.

Icumba c'ishure ry'intango gifise ibisakazo bishaje, gifise kandi idirisha rinini cane ryibiti ryugaye, urubaho runini rwirabura ruriko amasanamu atandukanye intebe y'inyegamo hamwe n'indobo.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'iryera. Kuri rwo hamanitsweko impapuro zibiri zitandukanye. Rumwe ni urw'umuhondo, urundi narwo rurera.

Icumba c'ishure ry'intango risigishijwe irangi ry'umuhondo urubaho runini cyane rwirabura ruhanaguwe neza . Amadirisha manini manini y'ibiyo kandi yihugaye urugi rw'icuma rusigishijwe irangi ry'ubururu intebe z'abanyeshure.

inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi ifise inkingi y'icyuma isigishijwe irangi ry'ubururu igiti cyakuze gifise amashami abiri maremare n'amababi meza manini manini kandi abereye ijisho

Ikigo c'amashure y'intango cubakishijwe amatafari aturiye kandi kigeretswe kabiri gifise inkingi nini nini zisima, igiti cakuze kiba kirekire gifise amashami maremare n'utubabi duto duto cane tubereye ijisho.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe, amwe amabati ayandi nayo amategura. Igori ry'ivyuma rimanitsweko imigozi ibiri y'uruvuma. Umwana umwe aricara ku mugozi, baramusunika hejuru cane.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye rumanitswe ko ikibaho kinini cyane cyirabura canditsweko aya majambo ngo : Umuryango mutoya ugizwe na bande?

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye kuri go hamanitswe ko ikibaho c'inini cyane gikozwe mu biti cyanditswe ko ibiharuro bitandukanye kuva kuri mirongo ibiri na rimwe kugeza ku mirongo ine.

ububiko bw'ibitabo bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe, ibindi navyo bipangapanzwe hejuru ku mameza atandukanye, urugi rw'ibiti rusigishijwe irangi ry'ubururu.

Amashure yubatswe ku mpinga y'umusozi amwe yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati y'ubururu, inzugi n'amadirisha vyose ni ivyivyuma, irindi ishure naryo ryubakishijwe imbaho kandi risakajwe amabati.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe kabiri, abagabo babiri umwe yambaye umupira utukura w'amaboko magufi n'ipantaro ndende, uwundi nawe yambaye agakabutura kagufi gatukura n'ishati yera y'amaboko magufi.

Inzu nini cane ifise idirisha ry'ibiti ryugaye; Urubaho runini cane rwirabura rumanitswe ku ruhome, kandi rwanditsweko amajambo atandukanye. Intebe y'inyegamo icapfye kuri urwo rubaho.

Amashure yubatswe ku mpinga y'umusozi asakajwe amabati y'ubururu kandi afise amadirisha n'inzugi vy’ivyuma, umurima w'ibitoke iruhande yayo mashure akandi karima karimwo amateke.

amashuri y'intango yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe n'amabati atukura uruzitiro urunini cane rwubakishijwe amabuye rufise urugi runini rw'ivyuma kandi rwugaye

Abanyeshuri b'abakobwa bari mu bigero bitandukanye bamwe na bana bahetse udusaho mu mugongo abandi na bo barakuze bose bambaye amajipo y'akaki n'amashati y'ubururu.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rumanitsweko ibipapuro bibiri ibinini binini vyanditsweko indome n'ibiharuro hacabweko, kandi n'ikiganza mu buryo bwerekana indome runaka canke igiharuro urunaka ukoresheje intoke.

ikibaho kinini cyane cirabura canditswe ko ijambo ubukene umugabo afise mu ntoke agacamurongo ariko arasoma iyo jambo ricagaguye u bu ke ne

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere ,kugeza mu mwaka wa gatandatu ,afise inkingi nininini zubakishijwe isima, kandi hasi zisigisijwe irangi iritukura, hejuru naho irangi ry'umuhondo, imbuga nziza irimwo umusenyi nutubuye duto duto.

Ibaraza rinini cane ryubakishijwe inkingi z'ivyuma kandi risakajwe n'amabati afise imigongo minini minini, inzu nziza cane zubakishijwe amatafari aturiye, zimwe zisakajwe amabati atukura izindi na zo ayirabura.

ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha .Afise inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'icatsi kibisi uruzitiro narwo nyene rgubakishijwe ivyuma kandi rusigishijwe irangi ritukura.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amategura yugajwe n'inzugi z'ivyuma zishaje. Akarima keza karimwo utwatsi dutoduto cane duteye igomwe.

uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rumanitswe ko impapuro zibiri zanditsweko ibintu bitandukanye ugwa kabiri ruriko amavuga abiri kuba kugira yose ahadikirijwe mu mwanya w'akahise k'imitakivi

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi amwe muriyo asakajwe amabati atukura, akarima keza cane karimwo utwatsi dutotahaye, agati gatewe hafi y'ibarabara karekare gafise utubabi duto duto dusongoye.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye kandi rigeretswe kabiri. Imbuga nziza, irimwo umusenyi n'utubuye duto duto. Izuba rirasira muri iyo mbuga. Uduti twiza tumeze nk'amashugwe, dutewe mu buryo bwo gushariza.

ikigo cy'amashure y'intango cyubakishijwe amatafari aturiye kandi gisakajwe amabati asigishijwe irangi ritukura abanyeshuri batandukanye bariko barakinira ku mbuga y'ishure bamwe bambaye imyambaro ibaranga abandi na bo bambaye ibisanzwe

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana abanyeshure bose baricaye mu vyicaro vyabo umwe muri bo afise itiro atanguye guhunyiza.

Igiti kinini cane, cakuze kirasagarara. Gifise amashami maremare, n'utubabi dutoduto. Umugabo afise ikinga mu ntoke, ariko aragerageza kurihagarika munsi y'igiti. Uruzitiro runini cane rwugajwe n'urugi rw'ivyuma. Imbuga nziza, irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto.

amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati afise uruzitiro runini cyane ruriko urugi rw'ivyuma kandi rwuguruye ibendera ry'igihugu cy'uburundi rirahungabana

Amashure y'intango meza cane afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma kandi izo nzugi ziruguruye. Ibaraza ry'ayo mashure rigizwe n'inkingi z'isima. Imbere yaho uduti dutewe neza cane ku murongo nk'amashurwe yo gushariza.

ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha. Igicu ciza cane kirimo ibara gera n'iry'ubururu .Utuzitiro tubiri kamwe ibubamfu akandi iburyo dutangira abantu kugirango badakoroka barimwo baradondagira baja mu ishure ryo hejuru.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye kandi rifise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma. Risakajwe amabati ashaje, rifise kandi uruzitiro rwubakishijwe ibiti vy'iminyari. Umuryango uruguruye.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe namabati mashasha ryugajwe n'inzugi n'amadirisha vyose vy'ivyuma bisigishijwe irangi ritukura igicu kirimwo ibara ryera n'iry'ubururu.

Ububiko bw'ibitabo bitandukanye bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe, bimwe bipanze ku murongo ukikama ibindi navyo hejuru y'ibindi, imeza ifise intebe zine z'inyegamo y'ikikuje.

Icumba c'ishure ry'intango ,ryubakishijwe amatafari aturiye , urubaho runini cane rwirabura ruhometswe kuruhome rw'ishure ,intebe ndende z'abanyeshure ,iyindi ntebe y'inyegamo iteretse imbere y'urwo rubaho.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye hagati yitafari nirindi harimwo ivyondo iryo shure kandi kandi risakajwe amategura imbere yaryo hari ivyatsi birebire nutundi duti tumeze nkamashugwe twahaterewe kuhashariza

amashure y'intango amwe asigishijwe irangi ryera ku mpome ayandi nayo abonekesha ko yubakishijwe amatafari aturiye igiti kinini cyane cakuze kirasagarara gifise amashami nutubabi duto duto twiza duteye igomwe

Igicu kirimwo ibara ryera n'iry'ubururu inzu zubakishijwe amatafari aturiye ariko zisakajwe amabati atandukanye imwe isakajwe amabati atukura iyindi nayo n'ayasanzwe.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. Urubaho runini cane rw'irabura ruhometswe kuri urwo ruhome ; rwanditsweko amajambo atandukanye hakoresheje ingwa itukura n'iyera.

uruzitiro kubakishijwe amabuye inzu isakajwe amabati atukura imbuga nziza cyane irimwo utwatsi dutotahaye umusenyi hamwe n'utubuye duto duto twurucekeri.

Icumba c'ishure ,ryubakishijwe amatafari aturiye ,ikibaho kinini cane cirabura ,kiriko urutonde rw'ivyigwa , akabati kanini cane kabikwamwo ibikoresho bitandukanye.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma bisigishijwe irangi ry'icatsi k'ibisi afise kandi inkingi nininini zubakishijwe isima.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye rifise hejuru imitambikwa ibiti kandi risakajwe amabati, imboneshakure nziza cane yirabura imanitswe ku ruhome, akabati keza cane kabikwamwo ibintu bitandukanye k'ibiti, intebe z'abanyeshure zirimwo imbere

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari y'ivyondo rumanitsweko ikibaho kinini cirabura canditsweko indome zitandukanye z'ikirundi, umwigisha w'umugore yambaye igitambara cera mu mutwe kandi ahetse umwana mu mugongo akoresheje isimbizo.

Amazu yubakishije amatafari aturiye kandi afise amadirisha manini manini. Imodoka ntoya cane itwara abantu batanu irahagaze mu nzu yayo. Utwatsi twiza tw'amashugwe twaterewe gushariza, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye kandi rigeretswe rimwe rifise inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ritukura na zonyene zirugaye amadirisha n'ay'ibiyo bibonerana kandi afise utuyakingira twubakishijwe ivyuma.

Ikigo kinini cane c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati atukura. Uduti tureture cane twiza dufise amashami maremare n'amababi atotahaye.

Uruzitiro runini cane rwubakishijwe amabuye rufise urugi runini rw'ivyuma kandi bwugaye imbuga nziza irimwo umusenyi utwatsi dutotahaye n'utubuye tw'urucekeri.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ku ruhome hamanitsweko urupapuro rw'umuhondo akabati keza cane gakozwe mu mbaho intebe z'abanyeshure ntende imwe imwe yose yagenewe gukoreshwa n'abanyeshure babiri canke batatu.

Ikigo camashure yintango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati yugajwe ninzugi namadirisha yivyuma igicu kirimwo ibara ryera nirindi rishaka kumera nkiryubururu

Ikigo c'amashure y'intango asakajwe amabati ashaje. Igicu ciza cane kirimwo amabara ameze nkayirabura n'ayandi yera. Igiti gitewe imbere y'ayo mashure cakuze kirasagarara cyane kandi gifise amababi yegeranye.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi rifise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu . Igiti kinini cane gifise ibibabi binini kandi bitotahaye.

Inzu ifise inzugi n'amadirisha bikozwe mu biti kandi vyose bisigishijwe irangi ry'ubururu akarima k'ibitoke kariharuguru y'iyo nzu imbuga irimwo urucekeri rw'inshi

Amashure y'intango umwaka wambere kugeza mumwaka wagatatu yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha y'ivyuma. Abanyeshure bambaye imyambaro yabo y'ishure bahetse m'umugongo amasaho yabo batwaramwo ibikoresho vy'ishure.

ikigo cy'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati uruzitiro runini cyane nagonyene gubakishijwe amatafari aturiye umuntu yicaye ku muryango w'uruzitiro araba abinjira n'abasohoka

Inzu y'ibitabo isigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe, umutaka utukura urambitswe hasi, imeza ndende cane, intebe imwe y'inyegamo imbere y'iyo meza.

ishure ryintango ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati atukura irindi ishure ku ruhande risakajwe amabati mashasha utwatsi twiza cane dutewe mu mbuga iri imbere y'iyo shure

ishure ry'intango risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome rifise imiryango itatu minini minini yuguruye na kandi gatyango k'ubururu gatoya igicu kirimwo ibara rimeze nk'iryirabura igera hamwe n'iry'ubururu

Uruhome rw'icumba c'ishure rusigishijwe ibara ry'umuhondo impapuro zibiri zinini zinini cane zimanitswe kuri urwo ruhome, kandi zicapweko n'i karamu amasaha atandukanye iyo urushinge yerekane n ibihe bitandukanye.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye , ryugajwe urugi runini cane rw'ivyuma ,rusigishijwe irangi ryera, intebe y'umunyeshure imbere y'iryo shure , irindi shure rifise inkingi z'ivyuma ,zisigishijwe irangi ry'ubururu.

amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati imiryango yayo yose iruguruye abanyeshure bari mu kibuga cy'ishure barimwo barakina bamwe bahetse udusaho twabo abandi na bo ntatwo bahetse

Amashure y'intango kuva m'umwaka wambere gushika m'umwaka wa gatandatu yubakishijwe amatafari aturiye. Imbuga nziza cane irimwo umusenyi utubuye dutoduto n'utwatsi dukeya dutotahaye, igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Igicu kibereye ijisho kirimwo ibara ryera n' iryubururu hamwe n'irimeze nk'iryirabura uruzitiro runini cane rufise urugi rw'ivyuma rusigishije irangi ritukura kandi gwuguruye.

Amashure y'intango asigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemo n'igera ku nkome zitandukanye asakacwe amabati ashaje amadirisha yayo yubakishijwe n'utwuma. izuba ririmwo riraka.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye; Igicu ciza kirimwo ibara rimeze nk'iryirabura n'irindi ryera; Imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye duto duto; Izuba riraka ariko ahandi naho hari igitutu c'ibiti.

Igikoni c'ishure ry'intango cubakishijwe amatafari aturiye gifise imiryango n'amadirisha vy'ivyuma, utudirisha twinshi duto duto hejuru cane twemerera imyotsi gusohoka.

utwatsi twiza cyane dutotahaye kandi tubereye ijisho ahantu hateguriwe kwinonorera imitsi hamwe umuntu aricaramwo bakamusunika ahandi naho uradondagira ku ngazi ukaduga hejuru hanyuma ukishungururira hasi

Uruhome rw'ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye, urubaho runini cane ruhometswe kuri urwo ruhome rwanditsweko amajambo atandukanye mu rurimi rw'ikinyamazuru. Umuryango usanzwe ugizwe na bande?

Amashure y'intango asigishiswe iranga iryo umuhondo ku mpome igicu ciza cane kirimwo ibara iryo ubururu n'iryera ikibuga ciza kigizwe n'umusenyi utubuye duto duto n'utwatsi dutotahaye.

Inzu igeretswe kabiri, yubakishijwe amatafari aturiye, ifise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu, imodoka ntoya cane itwara abantu batanu.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rufise hejuru utudirisha dutoduto cane tureka akayaga kakinjira. Ubwo ruhome rumanitswe ko igipapuro kinini gicapwe ko indome zitandukanye n'ukuntu ushobora kuzigereranya ukoresheje ikiganza n'intoke.

ikigo cy'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye igiti cyakuze cyane kirasagarara gifise udushami twishi tureture n'utubabi tukiri dutoto duteyigomwe uruzitiro runini cyane kubakishijwe amatafari aturiye ariko rufise utudirisha duto duto cane imiryango iruguruye.

icyumba c'ishure yubakishijwe amatafari aturiye ariko amagana hasi hasigishijwe ibara rimeze nk'iry'umuhondo uduti twiza duteye inyuma y'iyo shure utwatsi duto duto dutotahaye twogukinyiramwo.

Abanyeshure babiri biga mw'ishure ry'intango umwaka wa kabiri bambaye imyambaro yabo y'ishure ibaranga bahetse mu mugongo udusaho tubiri batwaramwo ibikoresho vy'ishure.

Amashure yintango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha, afise ibaraza ritoya rifashwe ninkingi nini nini zivyuma zisigishijwe irangi ryubururu.

Ikigo c'amashure y'intango cubakishijwe amatafari aturiye, gifise akazitiro hejuru gatoya kubakishijwe ivyuma bisigishijwe irangi ritukura, imbuga irimo umusenyi nutubuye dutodutu cane.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye afise inzugi n'amadirisha z'ivyuma kandi vyose bisigishijwe irangi ry'icatsi kibisi inkingi nini nini zubakishijwe isima kandi zisigishijwe irangi ry'umuhondo.

amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha igiti kiri mbere y'amashure cyakuze cyane kirasagarara gifise utubabi duto duto abagabo batatu bose bambaye impuzu zirabura baragendagenda mu kibuga cy'ishure

Icyumba c'ishure ry'intango intebe ndende z'abanyeshure zitondetswe ku mirongo itatu itandukanye imwimwe muri zo ntebe yateguriwe kwakira abanyeshure batatu canke bane.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati atukura. Imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto. Abanyeshure bariko barakinira hanze.

uruzitiro rw'amashure y'intango gubakishijwe hasi amabuye hejuru rusigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo niryera kurigo handitsweko indome zitandukanye z'ikirundi kuva kuri a kugera kuri z

amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa kane yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje afise inzugi n'amadirisha z'ivyuma n'ibiyo

uruhome rw'ishure byubakishijwe amatafari aturiye rumanitswe ko impapuro zibiri rumwe muri zo rwanditswe ko amavuga abiri kuba no kugira yose ahandikiririjwe mu mwanya w'akahise k'impitakivi

Icyumba c'ishure ry'intango risigishijwe iranga iryirabura hasi hejuru naho iranga iry'umuhondo .Amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana amwe aruguruye ariko ayandi nayo arugaye.

amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati inzugi zose ziruguruye ariko amadirisha yoyo amwe arugaye umunyeshure ahagaze mu mboga y'ishure kandi ahetse agasaho gatoya mu mugongo

Izuba riraka ku ruhande rumwe ariko kurundi ruhande naho hari agatutu keza cyane, utwatsi twameze ku mbuga irimwo umusenyi nutubuye duto duto indobo y'icatsi k'ibisi.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa kabiri. Yubakishijwe amatafari aturiye. Yugajwe n'urugi rwiza cane rw'icuma. Afise kandi amadirisha y'ibiyo bibonerana, afise n'utuyakingira twubakishijwe ivyuma.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa kane, cubakishijwe amatafari aturiye, gifise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana. Abanyeshure baricaye muntebe zabo umwe muribo afise itiro atanguye guhunyiza.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, urubaho runini rwirabura rumanitswe kuri urwo ruhome, urundi rubaho rukozwe mu mbaho rwanditsweko ibiharuro bitandukanye, kuva kuri mirongo ibiri na rimwe kugeza kuri mirongo ine.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye amwe asakacwe amabati mashasha ayandi nayo amategura igicukirimwo ibara ry'ubururu n'iryera imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye kimanitsweko urubaho runini cane rwirabura ruriko igisoro co kugwiza no kugabura, kimwe kugwiza kabiri bingana bibiri, bibiri kugwiza kabiri bingana bine, bitatu kugwiza kabiri bingana bitandatu.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye ageretse kabiri afise kandi inkingi nininini zubakishijwe isima, inzugi n'izivyuma kandi zisigishijwe irangi ry'igicatsi kibisi.

Ikibaho kinini cane cirabura canditswe ko ibiharuro ngo indwi kugwiza indwi guteranya kimwe bingana mirongo ine n'icenda guteranya kimwe umwana mutoya ariko arandika kuri ico kibaho akoresheje ingwa yera.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, kandi afise amadirisha y'ibiyo bibonerana igicu kirimwo ibara rera iryirabura n'iryo ubururu uruzitiro urunini cane, kandi rurerure wubakishijwe amatafari aturiye umuntu w'umugabo ahagaze iruhande y'urwo ruzitiro.

icigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye igicu kirimwo ibara ryera irimeze nk'iryirabura n'iry'ubururu imbuga nziza cane irimwo umusenyi nutubuye duto duto

Ishure ryiza cane risakajwe amabati atukura, rifise inkingi zubakishijwe isima n'izindi z'ivyuma. Igiti kiri imbere y'iryo shure kimeze nk'ishugwe cahaterewe mu buryo bwo kuhashariza, impene irarisha mu karima karimwo utwatsi dutotahaye.

amashure yisumbuye umwaka w'indwi n'uw'umunani yubakishijwe amatafari aturiye afise uruzitiro runini cane rw'ivyuma rufise n'inkingi zubakishijwe amatafari aturiye

icumba c'ishure ry'intango .Uruhome rusigishijwe irangi iry'umuhondo .Urubaho runini cane rwirabura rumanitswe kuri urwo ruhome. Abanyeshuri batandukanye umwe wese yicaye mu ntebe yiwe barunamye bariko barandika.

Ishure ryisumbuye umwaka uwindwi abanyeshure batandukanye harimwo abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro yabo y'ishure, kandi bahagaze imbere y'ishure ryabo uwundi munyeshure w'umukobwa ahetse isaho mu mugongo, ariko arakaraba mu ntoke.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye afise utudirisha twishi duto duto twemerera umuyaga ko winjira umwigisha yambaye i taburiya y'ubururu ahetse isaho yirabura mu mugongo.

Amashure yisumbuye umwaka w'indwi n'w'umunani ,yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha igicu ciza k'irimwo ibaragera igirabura hamwe n'ijy'ubururu.

Icumba c'ishure ryisumbuye. Gifise amadirisha meza cane y'ibiyo, ariko gifise n'irindi dirisha ryavuyeko. Intebe nziza z'abanyeshure; Abana babiri bicaye kuri imwe muri izo ntebe.

Ishure ryisumbuye umwaka w'indwi n'umwaka w'umunani ryubakishijwe amatafari aturiye rifise inzugi n'amadirisha vyose vy'ivyuma, kandi vyugayi.

Inzu nziza cane isigishijwe karabasase uruzitiro rwubakishijwe ivyuma isigishijwe irangi ry'ubururu isaho nini cane yirabura yegetswe ku ruhome rw'iyo nzu.

Imodoka nini cane yateguriwe gutwara abantu benshi, ihagaze mu kibuga c'ishure kirimwo umusenyi n'utubuye duto duto. Igicu ciza kirimwo ibara ryera n'iry'ubururu.

Ikigo c'ishure vyitiriwe Mutima Mweranda c'i Bujumbura gifise amadirisha abiri manini manini kandi yose afise utuyakingira twubakishijwe ivyuma, igiti gitewemwo imbere cakuze cane kiba kirekire ku buryo casagaraye kandi gifise amababi yegeranye.

Imodoka ntoya cane itwara abantu batanu, ihagaze munsi y'igiti, imbuga nziza cane irimwo umusenyi nutubuye dutoduto tw'urucekeri, indobo y'icatsi kibisi irimwo amazi yo gukaraba mu ntoke.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari atukura, afise inzugi n'amadirisha vy'ibiyo n'ivyuma, asakajwe kandi amabati asigishijwe irangi ry'icatsi kibisi .Amabendera abiri arahungabana imbere y'ayo mashure.

uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo ruhometsweko ikibaho kinini cane cirabura canditsweko iri jambo ngo ibibatso itariki cumi n'icenda ntwarante ntibazokora

Icumba c'ishuri ryintango ryubakishijwe amatafari aturiye ryugajwe n'urugi runini cyane runini cane rw'ivyuma rwirabura ariko guguruye ku madirisha hari utuyakingira twubakishijwe ivyuma.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma, asakajwe amabati mashasha, imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto cane tw'urucekeri.

ikigo c'amashuri y'isumbuye cubakishijwe amatafari aturiye kandi kigeretswe rimwe igicu ciza gifise irangi ry'ubururu n'irindi ryera utuzu twasugumwe twuguruye

Uruhome rw'inzu, rusigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'iryera, urubaho rumanitswe kuri urwo ruhome, kandi rwanditsweko amajambo atandukanye muburyo bucagaguye, bwi-ma-na, u-mwe-te.

icumba c'ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye risigishijwe ibara ry'umuhondo ku mpome, amadirisha nay'ibiyo kandi birabonerana cane. Abanyeshure batandukanye baricaye, umwe wese ku ntebe yiwe y'inyegamo.

Uruhome rw'ishure ryisumbuye risigishijwe iranga ry'umuhondo hejuru. Rumanitsweko ikibaho kinini cane cirabura, canditsweko amajambo atandukanye n'ingwa yera.

Ikigo c’amashure y’indaro yitiriwe umweranda Gaburiyeri, gifise uruzitiro runini cane rwubakishije amatafari aturiye. kandi rwugajwe urugi runini rw’icuma. Imbere harimw’uduti tureture twakuze cane dufise amababi atey’igomwe.

amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe rimwe igicu kirimwo ibara ryirabura nirindi ryera abanyeshure batatu bose bahetse amasaho mu mugongo

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha, ibendera ry'igihugu c'u Burundi rirahungabana, ibiti vyiza cane birebire bifise amashami mato mato n'amababi yegeranye.

Ikigo c'amashuri yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye. Kigeretse kabiri, gifise inkengi nini nini z'isima. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana. Igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi rimeze nk'iryera.

Imbuga nini cane irimwo umusenyi n'utubuye tw'urucekeri. Igicu kirimwo amabara atandukanye: ay'ubururu, iryera hamwe n'irimeze nk'iryirabura. Akazu ka surwumwe kubakishijwe amatafari aturiye.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ibendera ry'igihugu cu' Burundi riramanitswe ibiti vyiza birebire cane bifise amashami n'amababi ateye igomwe.

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana. Inzu isakajwe amabati atukura, izuba ririko riraka cane ariko urundi ruhande harimwo agatutu ibiti vyiza vyakuze bifise amashami maremare n'amababi yegeranye.

Amashure yisumbuye, yubakishijwe amatafari aturiye ,asakaswe amabati mashasha ,imbuga nziza cane irimwo umusenyi ,utubuye duto duto hamwe n'utwatsi.

ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati rifise idirisha rinini cane ry'ibiyo abanyeshure babiri umwe ahetse isaho irimwo ibara ritukura uwundi iry'ubururu bariko barashaka kwinjira mw' ishure

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye rifise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma vyose bisigishijwe irangi ritukura umwigisha w'ibiharuro yamaze gutonda ku kazi kandi ahetse agasaho gatoya kirabura.

Igiti cumye gihagaze amababi yaco yose yatanguye guhunguruka, igicu kirimwo ibara ryera n'iryubururu, imbuga nziza irimwo utwatsi dutotahaye n'utubuye duto duto.

Amashure yisumbuye asigishijwe irangi ryera kumpome, afise inzugi z'ivyuma kandi zose zirugaye, asakajwe n'amabati afise imigongo minini minini, ibaraza ryayo rifashwe n'inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Icumba c'ishure gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome gisakajwe amabati afise imigongo minini, urugi rw'icuma rwugaye, urubaho runini cane rwirabura ruhometswe kuri urwo ruhome.

Abagabo bane, batatu bambaye amasarubeti y'ubururu, kandi bahetse amasaho mu mugongo. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana. Igicu kirimwo ibara ryirabura, iryera n'iryubururu.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Afise inkingi nini nini cane kandi ndende; imbuga irimwo umusenyi mwinshi n'utubuye duto duto.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye kandi gisakajwe amabati mashasha. Gifise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma bisigishijwe irangi ritukura. Umwigisha w'umugabo ahetse isaho yirabura mu mugongo.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha. Igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu irimeze nkiryirabura hamwe n'iryera imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto.

Amashure y'indaro yitiriwe Mutima Mweranda. Yubakishijwe amatafari aturiye. Afise amadirisha meza cane y'ibiyo, kandi bibonerana hamwe n'udukingira amadirisha tw'ivyuma.

akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye impande n'impande ku muryango hasigishijwe isima urugi rw'ako kazu nugwicuma kandi ruruguruye igice

Ishure ry'isumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati, rigeretswe rimwe, rifise uruzitiro rutoya gubakishijwe ibyuma nta muryango uriko, igicukirimwo ibaragirabura, igera, n'iryubururu.

Amashure yisumbuye yubatswe iruhande y'ibarabara ry'ikaburimbo yubakishijwe amatafari aturiye amwe asakajwe amabati yirabura ayandi nayo ayasanzwe igicu ciza kirimwo ibara ryera n'iry'ubururu.

Icumba c'ishure ry'intango, ryubakishijwe amatafari aturiye ,impande n'impande ku muryango hasigishijwe isima, urugi runini cane rw'icuma ariko rushaje.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe rimwe. Afise amadirisha manini manini cane y'ibiyo hejuru kandi bibonerana, abanyeshure babiri umwe ahetse isaho mu mugongo bariko baragerageza kwinjira.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe kabiri afise amadirisha manini manini ku mpande asakajwe amabati igicu kirimwo ibararyera n'iry'ubururu, abanyeshure bariko barakinira ku mbuga y'ishure.

icyumba cy'ishure ryisumbuye risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome ikibaho kinini cyane cyirabura kimanitswe kuri urwo ruhome ariko ntigihanaguye neza urugi rufise ibiyo gwugaye

ikigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye, kandi gisakajwe amabati mashasha. Kigeretswe rimwe. Igicu kirimwo ibara ryirabura, n'irindi ryera . Imbuga y'ishure igizwe n'umusenyi n'utubuye duto duto.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye. Gifise imiryango myiza y'ivyuma yirabura. Amadirishya nay'ibiyo, kandi birabonerana. Abanyeshure batandukanye bari imbere y'ayo mashure.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye ageretswe kabiri afise amadirisha y'ibiyo bibonerana. Igicu ciza kirimwo ibara ryera, iry'umuhondo n'irimeze nk'iryirabura.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye kandi gisakajwe amabati; gifise uruzitiro urunini cane. Rufise urugi rwiza rw'icuma kandi rwuguruye.

ikigo c'amashure yisumbuye gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Kigeretswe kabiri, gifise inzugi z'ivyuma zuguruye, imodoka ntoya cane itwara abantu bane ihagaze imbere y'iryo shure.

Amashure yisumbuye yubatswe hafi y'ibarabara ry'ikaburimbi ,yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amwe amategura ayandi nayo amabati. Umunyeshure w'umuhungu ahetse agasaho gatoye mu mugongo.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati, ageretswe rimwe. Ayo hejuru aruguruye ariko ayo hasi yoyo arugaye. Igiti kinini cane cakuze kirasagarara gifise amashami maremare n'utubabi duto duto.

Icumba c'ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye, urubaho runini cane rwirabura ruhometswe kuri ico gihome intebe z'abanyeshure ndende imwe imwe yose yagenewe kwicarwako n'abanyeshure batatu, urugi runini cane rw'ibiti

inzu nziza cane yubakishijwe mu ntango amabuye avanzwe n'isima uruzitiro rw'ivyuma rusigishijwe irangi ritukura utwatsi duto duto cane dutotahaye hirya yiyonzu.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Abanyeshuri batandukanye bambaye impuzu zabo z'ishure, hejuru zirera ariko hasi ni ibara rya kaki.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kigeretswe kabiri. Igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi ryera, utwatsi twiza cane dutey'igomwe turi inyuma y'ayomashure.

Icumba c'ishure ryisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye urubaho runini cane rwirabura ruhometswe ku ruhome intebe ndende z'abanyeshure, imw'imwe yose yagenewe kwakira abanyeshure bane.

Amashure yisumbuye umwaka w'umunani, afise inzugi n'amadirisha vyose vy'ivyuma kandi asakajwe amabati asigishijwe irangi ritukura. Urubaraza rufashwe n'inkingi nini nini z'ivyuma, impene irarisha mu karima kari imbere y'iryoshure.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'umunani cubakishijwe amatafari aturiye, gisakajwe amabati yirabura, hejuru gifise imitambikwa y'ibiti, ikibaho kinini cane cirabura canditsweko amajambo atandukanye.

ibendera ry'igihugu cy'uburundi rirahungabana igicu ciza cane kirimwo ibara ryera n'iry'ubururu imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto cane umuntu w'umugabo yambaye ishati yera y'amaboko maremare

Imodoka ntoya cane itwara abantu batanu, isizwe iranga igera ihagaze mu kibuga c'ishure igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu, iryera, n'irimeze nkiryirabura.

ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. Ikiranganzira gihagaze imbere yaryo, kiriko kandi ikimangu c'igihugu c'Uburundi. Canditsweko kandi amajambo avuga ngo:" ishure ry'ubuhinga ry'i Bubanza." Ishure ryiyemeje guteza imbere ubuzima bw'abakiri bato.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye. Ibendera ry'igihugu cy'Uburundi rirahungabana. Igicu ciza cyane kirimwo ibara ry'ubururu n' iryera. Imbuga nziza irimwo umusenyi n' utubuye duto duto.

ikigo cy'amashure y'isumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kigeretswe kabiri ayo mashure afise inzugi n'amadirisha by'ivyuma ariko inzugi zozo ziruguruye

amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati afise inkingi nini nini zubakishijwe isima imbere hari ahantu hari agatutu keza cyane ahandi naho izuba ririkorirahaka

Inzu nini cane, yubakishijwe amatafari aturiye, ifise kandi agakingira amadirisha kubakishijwe ivyuma akabati kanini cane gafise, utwumba dutandukanye two kubikwa mw'ibintu.

Inzu y'uburaro bw'abanyeshure bo mumashure yisumbuye isigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpande zose. Ivyumba vyinshi cane irugaye. Bimwe biri ku ruhande rw'ibubamfu ibindi navyo I buryo.

Icyumba c'ishure gisumbuye umwaka w'indwi cyubakishijwe amatafari aturiye kandi gisakajwe amabati umuryango nuw'ivyuma usigishijwe irangi ritukura igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera.

Amashure yisumbuye asigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Afise kandi udukingira amadirisha twubakishijwe n'ivyuma. Imbuga inyuma yayo irimwo utubuye duto duto cane.

igicu kirimwo ibara ryera igirabura niryubururu inzu nini cyane yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati imbuga irinwo umusenyi nutubuye duto duto

Inzu zubakishijwe amatafari aturiye, kandi zisakajwe amabati ibiti vyiza vyakuze birasagarara bifise amababi maninimanini yegeranye ivyatsi bitotahaye, ariko, kandi harimwo nivyatanguye kwuma.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabata mashasha igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu n'irindi ryera imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye duto duto izuba rirana aka, ariko harihaho ahandi idashika.

Amashure yisumbuye ashigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, igiti cakuze cane kirasagarara gifise amashami maremare n'utubabi dutoduto, igicu kirimwo irangi ry'ubururu n'iryera, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto.

uruhome rw'ishure ryisumbuye rusigishijwe irangi ry'umuhondo urubaho runini cyane rwirabura rumanitswe kuri urwo ruhome rwanditswe ko ijambo rivuga ngo ishura ego canke oya

Ikibaho kinini cane cirabura canditsweko indome zitandukanye. Imbere yazo hari amajambo ushobora gusangamwo izo ndome, ariko mu rurimi rw'ikinyamazuru. Indome za mbere ni I na M.

Ikigo c'amashure yisumbuye citiriwe Umweranda Pawulo c'i Bujumbura, cubakishijwe amatafari aturiye, kandi gisakajwe amabati mashasha. Igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Ishure ryisumbuye risigishijwe irangi ryera ku mpome, kandi risakajwe amabati ashaje. Irindi shure ku ruhande ryubakishijwe amatafari aturiye ariko risakajwe amategura.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha. Ibiti vyiza birebire cane bifise amashami maremare n'amababi mato mato yegeranye.

Ishure ryisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, kandi risakajwe amabati rifise urugi runini cane rw'icuma rusigishijwe irangi ritukura, kandi rwugaye imbuga nziza irimwo udusenyi notubuye duto duto.

icumba c'ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye rifise hejuru utudirija duto duto cane twemerera umuyaga ko winjira urubaho runini ruhometswe ku ruhome rw'iryoshure.

Igicu gisa neza cane kirimwo ibara rimeze nk'iryirabura hamwe n'iryera amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe rimwe imbuga nziza irimwo umusenyi nutubuye duto duto.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, ikibaho kinini cane cirabura gihometswe kuri urwo ruhome canditsweko amajambo atandukanye yerekana icigwa runaka n'igihe kizokwigirwa.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye rumanitsweko ikibaho kinini cane cirabura canditsweko aya majambo ngo “urutonde rw'ibibazo umusi igenekerezo ivyigwa”.

Akarima keza cane kirimwo utwatsi dutotahaye n'utundi twatanguye kuma, ibiti vyiza birebire bitewe hirya yako karima, bifise amashami meza cane kandi asagaraye.

Isafuriya iteretswe ku mashiga akoresha n'amakara y'ibiti. Imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu, irimeze nk'iryirabura hamwe n'iryera.

Ikirwe c'amashure yisumbuye cubakishishwe amatafari aturiye, kandi yisakajwe amabati inzugi ni zo ivyuma, kandi zose zirugaye, ariko amadirisha yoyo aruguruye ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana imbuga nzire iza irimwo umusenyi no tubiye duto o duto.

Amashure yisumbuye ,umwaka w'indwi n'uwumunani, asakajwe amabati meza cane. Ibiti vyakuze birebire, bifise amashami maremare n'utubabi duto duto.

ishure ryisumbuye umwaka w'indwi n'uw'umunani rifise idirisha ryiza cyane ryubakishijwe ivyuma risakajwe kandi amabati igicu cirabura kirimwo n'ibaragyera hamwe n'iry'ubururu inyuma y'amashure amabuye mato mato arundanye avanze n'umusenyi

Amashure yisumbuye umwaka w'umunani afise amadirisha manini manini cane yubakishijwe ivyuma imodoka ntonto zitwara abantu batanu zihagaze inyuma yayo mashure

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye afise inkingi nyishi cane zubakishijwe isima igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera imbuga irimwo utwatsi dutotahaye n'utubuye duto duto izuba riraka.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati, ariko hejuru hatanguye gusenyuka, igiti c'igipapari gifise n'ibipapari vyamyeko, igiti gitewe hafi yiyo nzu kimeze nk'ishurwe, uruzitiro rumeze neza rufise uduti duto duto duteye igomwe.

icyumba cy'ishure ryisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye rifise utudirisha duto duto hejuru cyane intebe ndende z'abanyeshure imwimwe yose yateguriwe kwakira abanyeshuri babiri canke batatu

Ikigo c'amashuri yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye iruhande y'ibarabara ry'ikaburimbu, imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye duto duto igicu kirimwo ibara ryera n'iryubururu.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto hamwe n'utwatsi duteyigomwe igicu kirimwo ibara ryera irimeze nkiryirabura n'irindi ry'ubururu

icumba c'ishure ryisumbuye umwaka windwi intebe nziza cane y'inyegamo abanyeshure bambaye amashatiyera Iy'amaboko magufi bose bicaye umwigisha w'umugore afise imishatsi yirabura isokojwe n'ikwaru yambaye ikanzu ndende y'amaboko magufi.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye, amwe asakajwe amabati atukura ayandi nayo ayirabura, imbuga nini cane irimwo umusenyi n'utubuye duto duto cane.

Icyumba cy'ishure yisumbuye gifise amadirisha y'ibiyo kandi bibonerana .Abantu batandukanye bamaze gushika umwe wese yafashe icicaro ku ntebe y'iwe y'inyegamo.

Icumba c'ishuri ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye, umuryango munini cane uriko urugi rw'icuma rwuguruye, idirisha rifise akantu karikingira, kubakishijwe ivyuma, intebe y'umunyeshure imbere y'iryo shure.

Urubaho runini cyane rwirabura rumanitswe ku ruhome rw'inzu; rwanditswe ko aya majambo ngo kora iyi mwimenyerezo umunani bingana icenda guteranya kimwe guteranya indwi bingana icumi guteranya indwi bingana cumi n'indwi.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha, igicu kirimwo amabara atandukanye, ayameze nk'ayirabura, iryera, hamwe n'iryubururu.

amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye amwe arageretse ayandi nayo ntageretse izuba ririko riraka mu mbuga irimwo umusenyi mwinshi n'utubuye duto duto cyane.

icumba c'ishure yisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye rihometswe ko ku ruhome urubaho runini cyane rwirabura rwanditswe ko iri jambo ngo igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu.

ibiti bifise amababi atotahaye inzu nziza cane isigishijwe karabasasi ifise uruzitiro rutoya rw'ivyuma bisizwe irangi ry'ubururu isaho nziza yirabura yegamitswe ku ruhome rw'inzu.

amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati afise hejuru imitambikwa y'ivyuma ibaraza rinini cane rifise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu

amashure yisumbuye umwaka w'indwi n'umwaka w'umunani asigishijwe irangiye ryumuhondo ku mpome kandi ageretswe kabiri abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye y'ishure bamwe hasi impuzu zirabura hejuru izera abandi hasi izubururu hejuru izera

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati mashasha. Hejuru afise amadirisha manini manini y'ibiyo bibonerana. Igice kimwe kiruguruye, ariko ikindi co kirugaye.

Igicu kibereye ijisho kirimwo ikimeze nk'icirabura icera n'icubururu inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati.

Icumba c’ishure ryisumbuye ,gifise amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana abanyeshure bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo ,uwundi munyeshure ahagaze imbere yabo yambaye agapira karimwo ibara ritukura.

Icumba c'ishure ryisumbuye, umwaka w'umunani gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku , gisakajwe n'amabati mashasha amadirisha, na y'ibiyo bibonerana ibibaho binini cyane byiragura intebe ndende, z'abanyeshure.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. Intebe nziza cane y'inyegamo, imeza ikozwe mu biti. Ibikoresho bitandukanye biteretswe kur'iyo meza. Igikombe c'ubururu n'ikaramu yo kwandika.

Ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye rifise umuryango wuguruye kandi risakajwe amabati, igicu kirimwo ibara rimeze nk'iryirabura n'irindi by'ubururu hamwe n'iryera.

Amashure y'isumbuye afise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ritukura. Abanyeshuri batandukanye b'abahungu n'abakobwa bari imbere yayo. Umunyeshuri w'umukobwa yambaye ishati yera n'ijipo yirabura ahetse isaho umugongo arakaraba mu ntoke.

icumba c'ishure risigishijwe irangi iry'umuhondo .Ku ruhome ikibaho kinini cane cirabura kidahanaguwe neza. Ingoma ntoya ikozwe mu rusato rw'inka.

icumba c'ishure ryisumbuye risigishijwe irangi ryera rivanze ni ry'umuhondo ku mpome abanyeshuri bamaze gufata ivyicaro vyabo umwe wese ku ntebe yiwe y'inyigamo umwigisha yambaye itabuliya yera ahagaze imbere y'abanyeshuri biwe

Icumba c'ishure ry'intango, yubakishijwe amatafari aturiye. Urubaho runini cane rwirabura, rumanitswe ku ruhome. Intebe nziza cane y'umunyeshure, iri imbere y'urubaho.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati. Ifise umureko umuremure cane utega amazi y'imvura ibiti binini birebire bifise amababi mato mato.

Inzu y'uburaro bw'abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, isigishijwe irangi iry'umuhondo ku mpande zose, ifise ivyumba bitandukanye vyugajwe n'inzugi z'ibiti, bimwe biri ku ruhande rw'iburyo ibindi navyo ibubamfu.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'iryera, rumanitsweko ikibaho kinini canditsweko amajambo atandukanye mu buryo bucagaguye: bwi-ma-na, indogobwe.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye. Asakajwe amwe amabati yera, ayandi nayo ayatukur. Hirya y'ayo mashure, hari imisozi itewe ko ibiti.

amashure yisumbuye umwaka w'indwi n'umwaka w'umunani igicu ciza cyane kirimwo ibara ryera iyirabura hamwe n'iby'ubururu igiti cyakuze kirasagarara gifise amashami maremare n'utubabi duto duto

ikigo c'amashure y'isumbuye cubakishijwe amatafari aturiye kandi gisakajwe amabati mashasha ,ibendera ry'igihigu c'uburundi rirahungabana ,igicu kirimwo ibara ryera niry’ubururu.

ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amadirisha y'ibiyo n'udukingira amadirisha tw'ibyuma hejuru utudirisha duto duto cyane tureka akayaga kakinjira imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto

Ishure ryisumbuye umwaka w'umunani, ryubakishijwe amatafari aturiye; kandi rifise akazitiro gatoya cane kubakishijwe ivyuma, gatangira abantu bagenda n'amaguru, kugirango badakorokera hasi.

amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje yugajwe n'inzugi nziza z'ibyuma kandi amadirisha nayo nayibiyo bibonerana imbuga nziza irimwo utwatsi duto duto dutotahaye

Icumba c'ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye, ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome canditsweko ngo igenekerezo rya mirongo ibiri na kane Ntwarante, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Amashure yisumbuye umwaka w'indwi n'uwumunani yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe n'amabati afise inzugi n'amadirisha vyose bikozwe mu vyuma kandi inzugi zo zirugaye.

Ikigo c'amashuri y'isumbuye kigeretswe kabiri. Gifise uruzitiro gubakishijwe utwuma duto duto. Abanyeshure bariko barakina bamwe bahetse amasaho mu mugongo abandi na bo ntayo bafise.

Amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye, igicu ciza cane kirimwo ibara ryirabura hamwe n'iryera, imbuga nini irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

ibiti yvakuze birasagarara cane bifise amashami mato mato maremare n'amababi atotahaye cane umugabo arimwo aragendagenda ku mbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo isanamu y'umuntu yerekana inzira ivyokurya bicamwo kuva mu kanwa bikamanukira mu muhogo bigashika mu mushishito mu mara matoya n'amanini kugeza bisohotse.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera, inzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati, imbuga irimwo umusenyi nutubuye twurucekeri.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye kandi kigeretswe kabiri imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto hamwe n'utwatsi dutotahaye.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubakishijwe amatafari aturiye, kandi gisakajwe amabati mashasha. Igicu kirimwo ibara rimeze nk'iryirabura hamwe n'iryera. Imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye tw'urucekeri.

Ibendera ry'igihugu c' Uburundi rirahungabana. Inzu nziza isakajwe amabati atukura. Izuba riraka, urundi ruhande narwo rurimwo agatutu. Ibiti vyiza birebire bifise amashami meza n'amababi yegeranye.

icyumba c'ishure rya kaminuza abantu batandukanye bagizwe ahanini n'abahungu n'abakobwa abagore n'abagabo bari muri icyo cyumba bamwe baricaye ariko abandi na bo barahagaze

Umugabo n'umugore bambaye imyambaro yabo ibaranga bose bunamye mu murima w'amateke n'imyumbati bariko bararaba ku mababi y'ivyo bitegwa umugabo yambaye agakingira intoke kandi afise n'ipompo mu ntoke.

Icumba c'ishure rya kaminutsa rifise amadirisha menshi cane y'ibiyo kandi bibonerana .Ibitambara bifuka amadirisha bimwe birakumye abanyeshure bamaze gufata ivyicaro umwe wese ku ntebe yiwe y'inyegamo

Icumba c'ishure rya kaminuza, ibitambara birebire vyiza cane bipfuka amadirisha, abanyeshuri baricaye umwe ariko arandika mw'ikaye, abagabo babiri bahagaze, imbere yabo ku meza hariko ikibuni gitoya kirimwo amazi.

icumba c'ishure rya kaminuza. Gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Abanyeshuri batatu bakurikirana ibijanye no kubarira. Umwe yicaye imbere y'imashini ibarira. Bose bambaye amasarubeti y'ubururu.

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure batandukanye bamaze gufata ivyicaro vyabo umunyeshure umwe w'umukobwa afise imishatsi miremire yirabura arahaguruka atangura gusoma.

Icumba c'ishure rya kaminuza ,gifise imitambikwa y'ivyuma hejuru, kandi igisakajwe amabati meza, igitambara kirekire kinini cane, cera gifuka idirisha, abantu batandukanye bamaze gufata ivyicaro mu ntebe zabo z'inyegamo.

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure batandukanye bamaze gufata ivyicaro vyabo umwe wese mu ntebe yiwe y'inyegamo ,umwigisha wabo ahagaze imbere yabo asanzurura igitabo.

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure bakurikirana ibicanye n'ubuhinga baricaye, kandi bagizwe n'abahungu n'abakobwa hamwe n'abagabo bakuze umwe wese yicaye ku ntebe yiwe y'inyegamo.

Icumba c'ishure rya kaminuza, ibikoresho bigezweho vyifashishwa mugufata amasanamu meza cane, umugabo muremure w'inzobe yambaye agakingira umunwa n'ishati y'amaboko maremare.

Icumba c'ishure rya kaminuza ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana rifise kandi agakingira amadirisha kubakishijwe ivyuma.

Abaganga b'ibitungwa batandukanye bagizwe n'abagore n'abagabo, bambaye amataburiya yabo yera, udukingira umunwa n'udukingira intoke. Umuganga w'umugore aregera inka atangura kuyikorakora mu maboko yayo ngo arabe ikibazo ifise.

Icumba c'ishure rya kaminuza, umugabo muremure cane yambaye amarori mu maso, yambaye kandi n'udukingira intoke. Abandi bagabo babiri iruhande yiwe bambaye amasarubeti maremare y'ubururu kandi bambaye n'udukingira intoke.

Icumba c'ishure rya kaminuza risigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome, abanyeshure batandukanye bamaze gufata ivyicaro vyabo, umwe wese ku ntebe yiwe y'inyegamo.

Ishure rya kaminuza risigishijwe irangi ry'umuhondo rivanzemwo n'iryera ku mpome. Rifise amadirisha atanu y'ibiyo kandi bibonerana. Abagabo babiri umwe yambaye ikoti imbere y'iwe hari imashini y'inyabwonko.

Igihome gisigishijwe irangi ry'umuhondo. Umunyeshure w'umukobwa akurikirana ibijanye no gusanura ibikoresho bikoreshwa n'umuriro w'amatara. Yambaye isarubeti nziza cane y'ubururu y'amaboko maremare n'inkofero y'umuhondo.

Icumba c'ishure rya kaminuza, abanyeshure batandukanye bagizwe n'abakobwa n'abahungu bambaye imyambaro yabo y'ubururu, agakopo karimwo umuti ufatanya ahantu hatandukanye ku kirato.

Icumba c'ishure rya kaminuza rifise amadirisha abiri manini manini y'ibiyo kandi bibonerana. Akingiwe n'udukingira amadirisha twubakishijwe ivyuma. Abanyeshure batandukanye, abahungu n'abakobwa umwe wese yicaye ku ntebe yiwe y'inyegamo.

Icumba c'ishure rya kaminuza rifise idirisha ry'ibiyo bibonerana akabati gakozwe mu mbaho z'ibiti abanyeshurure batandukanye bambaye impuzu z'ubururu kandi bose bicaye.

Icumba c'ishure rya kaminuza, abanyeshuri bafise ubumenyi mu bijanye no gusanura ibikoresho bikoreshwa n'umuriro w'amatara umwe muri bo yambaye agakingira umunwa kera ariko uwundi we yambaye akubururu.

Abanyeshure bo muri kaminuza bahurikiye mu gisata c'imyuga baramutse berekana ubumenyi bamaze igihe bariko barahabwa mu kwerekana ibikorwa baranguye mu kwubaka inyubako itegekanijwe kuzotangirwamwo ubumenyi kugira ngo abana b'igihugu bashobore kugira akazoza keza.

Icumba c'ishure rya kaminuza rifise imitambikwa y'ivyuma hejuru, umunyeshuri w'umuhinga mu bijanye no gukora ibikoresho bikozwe mu biti, imbere yiwe hari urukero akoresha rurambitswe ku meza.

icumba c'ishure rya kaminuza ifise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana abanyeshuri batandukanye bamaze kwicara mu ntebe zabo z'inyegamo imbere yabo hari meza iriko amakaye asanzuruye.

Icumba c'ishure rya kaminuza, abanyeshure batandukanye bamaze gufata ivyicaro vyabo, umwe wese mu ntebe yiwe y'inyegamo, umwigisha wabo ahagaze imbere arimwo arategura ivyo agira ngo abigishe.

Abantu benshi bafise ubumenyi mu bijanye no kubaka, bambaye amasarubeti y'ubururu n'inkofero z'umuhondo, bambaye kandi udukingira umunwa n'udukingira intoke, igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu n'iryera.

Umukobwa mwiza w'inzobe ariko aramwinyura, afise imishatsi miremire yirabura yambaye ishati yera y'amaboko magufi afise mu kuboko k'ububamfu isahani nini iteretsweko ikirahure hamwe n'icupa ririmwo inzoga.

Abanyeshure bo muri kaminuza bakwirikirana ibijanye no gukora ibikoresho bikozwe mu mbaho z' ibiti. Bambaye amasarubeti maremare y' ubururu kandi umwe muriyo afise urukero mu kuboko kw' ukuryo, arimwo arakata ikintu.

Ivyumba bitandukanye vy'amashure ya kaminuza. Vyubakishijwe amatafari aturiye. Bifise inkingi ninini zikozwe mw'isima. Abanyeshure batandukanye, abahungu n'abakobwa, bahagaze imbere y'amashure.

Ikigo c'ishure rya kaminuza, ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise kandi inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ritandukanye, zimwe zisigishijwe n'iry'ubururu, mu gihe izindi zisigishijwe n'iry'umuhondo.

umukobwa mwiza cane w'inzobe yambaye itaburiya yera y'amaboko maremare n'inkofero yera ku mutwe afise mu kuboko kwiwe kw'ibubamvu isahani iriko ivyamwa yakataguye

icyumba c'ishure rya kaminuza byubakishijwe amabuye hasi hejuru n'amatafari aturiye abanyeshuri batatu bafise ubumenyi mu bijanye no gusanura ibikoresho bikoreshwa n'umuriro wa matara bambaye amasarubeti y'ubururu

icyumba c'ishure rya kaminuza akabati kanini gakozwe mu mbaho idirisha ry'ibiyo bibonerana kandi ryugaye abanyeshure batandukanye bambaye amasarubeti y'ubururu umwe wese imbere y'iwe hari imashini ibarira

Abagabo batandukanye bafise ubumenyi mubijanye no kwubaka inzu bambaye amasarubeti maremare y'ubururu, bambaye kandi inkofero z'umuhondo k'umutwe. Bariko barubaka uruzitiro bakoresheje amatafari aturiye.

icyumba cy'ishure rya kaminuza utuba ti dutandukanye tubikwamo ibikoresho by'ivyoshure abanyeshure bakurikirana ibijyanyene nubuhinga umwe wese yicaye ku ntebe y'iwe y'inyegamo kandi imbere yo mwumwe hari imashini y'inyabwonko

Ikigo c'ishure rya kaminuza, ryubakishijwe amatafari aturiye gisakajwe n'amabati hamwe asanzwe ahandi naho amabati y'imigongo minini utwatsi twiza cyane dutewe mu karima kari imbere y'ayo mashure.

Icumba cishure rya kaminuza, amatara menshi cane arimwo araka ,ni mwijoro, intebe zitandukanye zinyegamo, ama meza ariko imashini z'inyabwonko.

Umugabo yunamye yambaye udukingira intoke kandi afise n'ipompo mu ntoke. Uwundi mugore ku ruhande afise imishatsi miremire na wenyene yunamye. Bose bari mu murima w'amateke n'imyumbati bariko bararaba ku mababi yavyo

Icumba c'ishure rya kaminuza. Ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu kuryohora indirimbo, bimwe bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe ibindi na vyo biri hejuru ku meza.

Icumba c'ishure rya kaminuza, abagabo babiri bunamye, bambaye bose amasarubeti y'ubururu, n'udukingira umunwa dutandukanye, uwundi mugabo inyuma yabo, afise ikaye n'ikaramu mu ntoke.

Icumba c'ishure rya Kaminuza kibitswemwo ibikoresho bitandukanye. Umugabo muremure w'inzobe yambaye isarubeti y'ubururu ahagaze muri ico cumba , ariko aragerageza gusanura igikoresho cononekaye.

Icumba c'ishure rya kaminuza rifise amadirisha menshi cane y'ibiyo kandi bibonerana abanyeshuri batandukanye bambaye amasarubeti y'ubururu bose bari mw'ishure.

icyumba c'ishure rya kaminuza ryubakishijwe amatafari aturiye kandi rifise amadirisha atandukanye agizwe n'ibiyo bibonerana abagabo batanu bose bambaye amasaruweti y'ubururu bamwe barahagaze ubundi na we arunamye

Abagabo indwi bafise ubumenyi mu bijanye no kubaka amazu, bahagatse ahantu ariko harategurirwa kubakwamwo inzu. Umwe muri bo ariko arafata amasanamu y'ibikorwa bimaze kuhakorerwa.

Icumba c'ishure rya kaminuza akabaati kanini cane kabikwamwo ibikoresho bitandukanye abanyeshure bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu bambaye amashati maremare yera n'udukingira umunwa.

Isandugu nini cane, ikozwe mu mbaho. Umugano munini wirabura uturuka hejuru. Abagabo babiri bize ibijanye no gusanura amazi, bose bambaye amasarubeti maremare.

Umukobwa mwiza cane w'inzobe ariko aramwenyura afise imishatsi miremire y'irabura yambaye ishati yera y'amaboko magufi afise mu kuboko kw'ibubafu isahani nini cane iteretswe ko ikirahuri hamwe n'icupa ririmwo inzoga.

Ucumba c'ishure rya kaminuza risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome, abanyeshure babiri bambaye amasarubeti y'ubururu kandi bahagaze, uwundi mugabo yifashe neza ahagararanye n'umugore bose bariko bararaba ivyo abo banyeshure bakora.

Icumba c'ishure rya kaminuza, abanyeshuri batatu bakurikirana ibijanye no gukinjika bambaye imyambaro yabo myiza n'inkofero zera ku mitwe, bafise ibitunguru imbere yabo bariko barabikata.

Icumba ca ishure rya kaminuza abanyeshuri batandukanye bamaze gufata ibyicaro umwe umwe wese yicaye ku ntebe yiwe y'inyegamo abandi na bo baracari mu nzira ntibarahashika.

Icumba c'ishure rya kaminuza abanyeshure bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu bambaye imyambaro yabo ibaranga hamwe n'udukingira umunwa, umwe muri bo atangura gusasa uburiri

Icumba c'ishure rya kaminuza ryahariwe inama cubakishijwe amatafari aturiye kandi gisakajwe n'amabati afise imigongo minini minini, gifise amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana.

Umukobwa mwiza w'inzobe, afise imishatsi miremire yirabura. Yambaye ishati yera y'amaboko magufi. Afise mu kiganza c'ibubamfu, isahani nini iteretsweko ikirahure, hamwe n'icupa ririmwo inzoga.

Ubwugamo bwubakishijwe inkingi z'ivyuma kandi busakajwe amabati mashasha. Abagabo babiri bambaye amasarubeti y'ubururu barimwo baravanga umusenyi n'isima. ku ruhande umuntu w'umugore afise amazi mu ndobo aza arabasukiramwo.

icyumba cy'ishure rya kaminuza rifise hejuru imitambikwa y'ibiti kandi risakajwe amabati abanyeshure batandukanye bamwe bambaye amasarubete maremare y'ubururu uwundi na we yambaye ibisanzwe

icumba c'ishure rya kaminuza rifise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana; apfukishijwe amarido y'ubururu na yo nyene abonerana. Abanyeshure bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu bambaye bose udukingira intoke n'amasarubeti yabo.

Abagabo indwi batandukanye, umwe muri bo yambaye inkofero itukura ku mutwe, ariko abandi bo bambaye izera, uwundi nawe ariko arafata amasanamu atandukanye y'ibikorwa bimaze gukorwa ahantu hateguriwe kwubakwamwo inzu.

Icumba c'ishure rya kaminuza, abanyeshure bakurikirana ibijanye no gukinjika, bambaye impuzu zabo zibaranga, bafise kandi nudukingira intoke. Bariko barategura ivyamwa bitandukanye kw'isahani.

Abagabo indwi, bafise ubumenyi mu bijanye no kwubaka, bahagaze ahantu hariko harategurirwa kwubakwamwo inzu. Umwe muri bo, ariko arafata amasanamu. Bambaye inkofero zera, ariko harimwo n'uwambaye iyitukura.